Ha wode ehido zammana odi besa giyobati wolaytta heeran meretosappe daro asay daro naqqasha toophiya salo sa'a gufantton de'iyaba bari son uttidi elelluwan demmanawu danddayes. La wodekka lo'obo lo'oba ehidi nusi immiis. Wode lo'obape

Issi issi yelagati banttana shaaren wottidi cimma asay, cimma asa kyaana doosona etika shin asa bonchchokona, ane duge ziqqi giite ziqqi giidi ootitte yaagees cimma asay, cimma asappe anjjetiyooge lo''o.

Woar do'ata eehidi dirid oyqqidi zannaqassi lo''o miishsha oottidi go'etiyooge daro keehi lo''o. Wora giddon gidikko eta ubbatton asi demanawukka danddayenna. hegaa gishassi lo''o do'ata zannaqanchchatussi ehidi bessiyooge keehin eratetta.

Giyaba giddoppe nu demmana dandayiyo zammaana hanotan giigida kuwayiyanne awaappenne iraappe naagiya miishata. Ha miishshata daroto go'ettikko iraa sho'iya hargiyaappe awaappe demmiya hargiyaappe attanaadan maaddes. Daroto ha miishshata go'ettikko nuusi lo"o.

La goshshanchchaa so aayyiya la daro minottenne ba bagadeppe naata luxissawus. darobaa etassi koshshiyabata kuntawus. so kattaa giigisawus. ba heerara lo"o duusaa de'awus. goshshanchchaa so aayyiya wolqaama. daro asaarakka dosettawus.

Ogiya doonan woykko daraa doonan mokkiya dozatuppe issuwa. Ikka godaree utta getetees. Ha godaree uttay pallane wolqqama cammiya dozatuppe issuwa. Ayokka maadoy darotto zawaa heeran tokkidi issoy issuwa zawaa pinnenadan malaatadan go'ees.

Darkko heeran mokkiya doozatuppe issuwa gidiya tukkiya xeelliyode tuma tana coo ufayssees. Appe Kara ekkada hayttaa uykko sorphphiina giyo mal''iya tukkiya appe ayfiya burxxa kessa shaayikko wozana kahaa woppissiya ayfe tukkiya demaas.

Lo''o yelaga woykko gela'o nayiyaa ha yelagiya ba lo''iaa bolla Wolaytta wogaa maayuwaan ba bolla kammada beettawus. tumukka wozana wippi oottiyaa maayo, I bollaykka xeelikko daro koyda asikka demmena pashkkiyaa maayo.

Wolaytta moottan daamota geetetiya kaamiya woykko kaamiya bululisiyageta luxisiyo luxetta keettaa. Daroto ha luxettappe kiyiya luxanchati heera danuwappe kaamiya danuwappe heerasinne moottasi lo'onee ufayssiya luxanchchata geetetidinne erettidi beettosonanne eretosona.

zal"anchchati bantta zal"e miishshaa woykko dorssaa deeshshaa malatiyaageta bantta kaamiyaan caaniddi ha deeshshay dorssay adussasa hemettidi daafuriyoo giishatassi lo'o kaamiyaan caanidi efiidi beettoosona.

hay! yelagatetto maayada gixadda ne lo''assa, ootada guppada durada ne lo''assa. ne yelagatetta lo''o ogiyaan go''ettikko wontto Toophessikka ne go''assa. Toophiya nena loyttada naagawus. toophessi lo''ada dicca.

Ha deeshshaa giyo so medoossata tumukka dosikke ayissi giikkoo daafuraa haara yedettiyoode yaara geloosona haara kessiyoode pude woxxoosona ippe chii giidinne heemmiyoosaa efiikko maahee baqqi oyqqidi muussa waasoyi olayi kessa haakko ga.

Wolaytta yelagati geela'iya, wodallayi wolytta bullukkuwa hadiya maayidi wolaytta dere cima asaa sinttan pudenne dugenne bantta bollaa birshshidi lo7o yettan duriiddi beettes. Ha yelagatikka cima asaa sinttan bonchchonne anjjettoosona.

kutteeppe demmiyoo phuphuliyaa. ha phuphuleekka kaatin pala mall'ees. bollaassi qa bollaakka mintteesinne koolees. ha phuphuliyaa miida wolqqa xaayi erenna. guuttabaa ootti daafurenna. wolqaamiddi ba layttaakka suugidi de'ees.

Wolaytta dichcha toho kuwassiya citaatiybeni gidikko lo''o wolqqara hanttara wolqqara yiida ubba xoonod kanttooson. ha'i wode waanidaakkokka erokko miyiyyaan asi xayyide kaaafiya asi guuxxide erokko, biidara yiidara xooneti xooneti so yoosona.

la1 zammana miishshatuppe issuwa zambbeliya puulayddi tiyyid aleeqqissidi qole bootta, zo'o, karetta giigissidooge malaaba oyqqanawukka puula miishsha gididi so aayiyya kare kiyaydda giyaa oyqqada maadetiyoo miishshaa.

daro lo'iya xeelin xeela xeela giya xalbuqa geela'iya, zanaqaa shuwa bada baayoo alaxaydda bari lagetuura beetawusu. ha sohoy tumukka wozanaa shempiisiyaage, wopu ootiya maalaliyanne keehi loiya heera

Wolaytta wogga woykko gachchaama asati wolaytta wogaa maayidi wolaytta wogaa olaa miishshatakka oyqqidi wolaytta wogaa maayuwappe hadiya wolaytta olaa miishshaappe gonddalliyanne tooraa malatiyageeta oyqqidi wolaytta wogaa salo sa"a gufantton erisdiiddi beettoosona.

Xaale keettaa, darotoo ha xalee lo"onne malaaliyaa xalee bayzzettees. Qassikka darotoo tana ha soo yaada shammanawu bayzziyaagaa oychchanawu yashshiyabatuppe issoy yeluwa teqqiya miishshatanne yeluwa teqqiya xaleta yaada imma gaada shammanaagee tana aybb yadhshi

So meheti bayzettiyo dirssaa ikka beettiyosayi giya giddoona. Ha sohuwan dorssayi, deeshshayi, booraa malatiyabati bayizettoosona. Bayzziyageeti woykko zall"anchchati shammiygeetuppe marccuwa ekkidi etassi bantta dorssaa deeshshaa yaa immoosona.

Goshshanchchaa so asati. woykko goshshanchchaa macca asati bantta shooqaa ayfeta shiishshi oyqqidi qunuunan woykko punniiddi beettoosona. Ha punniyooge aybaassi maaddii giikkoo zardduwa kessirggidi kattaa ayfiya kessidi katta keettawu go"ettana mala maaddes.

gela'iyaa Wolaytta bullukkuwaa hadiya maayaada beetawus ayyi maadi bari zo'o meraara bari huuphiyaan para malatiyaga yiiccada wottaaasu. hagappe bari huuphiyaa yiiccada wottiyaakko aybba lo''aneshin mooraasu.

Bollaa minttettoy keehippe daro koshshiyaba. Tankka bolla mintettanawu darotokka pudenne dugenne gufayssinne ta bollaakka mintetettays ayssi giikko bollaa minttettoy daro harggiyappenne bollaa hanotaa tippi wottanaadan maaddees. Ane bollaa minttettoy ufayssenay oonee?

Tohuwan wotiyo caamatuppe issoy ha caamaa. ha caamay pinccoy agunttay pini kiyiyo caama. appe aadhidi haattaara walakketikko xinqqoy godariya gididi, worees. ha laafa caammaa wotiyogaa agidi paya caamaa wotitte.

Wolaytta wodala ganjjiya wolde tsaadiqa tamasggeena geetettes. Ha yelagaykka daro eranchchanne daro asaa heeran ezggettiya lo"o ispporttiya odotanne wolaytta wogata asaa hayttan kaqqiyanne wolaytta heeran daro dosettiya yelaga geetettes.

Haya! haya! gooba Wolayttati, sugay onggenageeti, xonggay caddenaageeti, entte bullukuwaa maayyidi, entte hadiya maayyidi, tooraa gonddaliya oyqqidi, entte wogaa salo sa'aa guppantton sissitenne, bessittene asa luxissitte, lo''etta! lo''etta!

Zannaqanchchata ufayssidi yeddiyoode zanaqqanchchati haroodekka yii yiidi zannaqanassinne bantta laggeta ehiidi banttanaara zanaqqissanadan ufayttoosona. Qassikka Wolayttaa heeriyaa woykko Wolaytta moortiya haga baggara daro minonne asaakka yaynneriya biittaa zannaqanchchata bonchchawus.

Wolqqaama mall"o kattaappe issuwa qoociqoocuwa geetettes. Santtaa anccidi zo"o ashuwakka anccidi lo"o keriyan oyssaa gujji kattobare kushiyara moo immido kattaara gaasa kushiyan laacca laacca xeellaasa.

Ha heezzu toho kaamiya lo"o malatiya iitiyo haakku a tana darokka ufayissa erukku. Daroto tumu lo"o asa malatiya asa caanada asaappe moobaaliya malatiyabata epaada bochchada ekkada asayi yeekkishin yeddawus. Haakku a

Godaa meretay malaales! Saluwaara duge sa'aara pude xeellinkka xeellinkka wurenna, appe lo"o carkkoy, lo"o iray bappe baassi giigidabay darobay lo"iyaabay malaaliyaaba godaa matappe kiyees.

Wolaytta wogaa keetta malaala hanottan asay maata buuccidi duppa kessidi tura qanxxidi appekka qachchidi giigissidi oottido ooso, ha oosoy mooretikko qassi dulliyaa doonara haattay googin soo geles iray bukkees aattees. Maara keexxikko maara de'uwa de'ees.

Wolaytta doonaan yeexxiya yelaga yettanchcha Gaaga Diidiranne Amaratto doonan yeexxiya Negu Yaredaara gifaataa aginaa tammanne oyddan gifaataa baalaa bonchchanassi shiiqidi lo''o bantta yeettaa giigisside beettoosona.

Wolaytta gelaa"oti bullukuwaa maayidi bantta woga durssa duriyoode la aybba lo"i! Eti bantta ducciyaa qaatiyoode dorssiya ba nassiyaa qaattiyaadan eta ducce pude duge gupeessinne qaaxxees. la aybba lo"ees giideti bullukuwaa lo"otetta gaane eta durssa lo"otetta gaane!

Goobba wolayttay kaatti eri enttes hoolla kattaappe shenderay, qoocciqoocoy, oyttay hegaanne hegaa malatiya kattata loytti entte giigissoogee meenan xeelin kalssees hayy, qa miikko kushiyara ma ma gees.

Go"aa eriyoogee daro go"iyaabanne ufayissiyaba qassikka maaddiyaaba. Daro asati heera doozata etappe eta ayifiya phinqili ekkidi kattatetaasikka go"etoosona. Lo"o lo"o ayifetakka etappe demmidi daro marccuwakka etappe demmoosona. Doozatu go"ay daro maalaaliyaaba.

La Wolayttan aayyiya na'iya era oyqqaasu, puuttuwa suqqa kessada mayyo keessawus. ha maayyuwakka meeggo saatiyankka bari meegguwappe dlo''o ho''iya maayyuwa maayyada attaasu. ha heerati daro era oyqqada asata. haga mala asa Goday nuyyo heerappe xayssoppo!

Woraa do'atuppe issino gidida quxarssiyo. Ha quxarssiya ba zokkuwan tookkido baallee iyyo iitabaappe allagape o ashshanaadan maaddes. Qassikka ha quxarsseeppe daro malaaliyabayi lo'o xaliya tookka ekka hemettawus. O shukki miikko meegi giidobaappe oyqqida hargge ubbayi shayaappe shatatti gi xayes.

kaame ubaappe yashiyaanne wolqaama kaame, tana darotto wolqaama yashees, darotoo goochchi ba giddo gelisidi ta meqetaa xiile kessidi baanaadan hanees, haakko go woygoo kaamee darosaa daro oosuwa oottees,